Twiteho isuku aho tuba canecane mu bwogero no mubuzu bwasugumwe kubera hinjira abantu batandukanye kugira dushobore kwirinda zangwara zituruka kw'isuku rike.

Iyo hageze ko baja kwinonora imitsi baja gukina inkino zitandukanye, umumenyereza wabo arabagirisha akanama gatoyi kugira ngo ashobore kubahanura ababwire n'ukuntu bashobora kwitwara igihe bari mu kibuga.

Aheshi bafise Amatwarete atumbereye ahegereye kw'ibarabara, usanga yagiye aramenagurika ibiyo vy'amadirisha, kubera abana bahita ,n'abandi bagenda barakubitako amabuye.

Amazu meshi usanga atunganijwe neza, barashiraho Aho abantu bakarabira batiriwe barabavomera amazi umwewese agiyeho mukazu ka sugumwe akavayo ahita akaraba.

Abakinyi umupira w'amaboko baraberewe cane bambaye umwambaro wwusa n'ibirato, kandi bafise n'umupira mu ntoki barizeye yuko ari bo baja gutaha intsinzi rero natwe tuje kubashigikira.

Aba bana bakina umupira wamaboko baracari batoya kandi ukundwa nabenshi abato nabakuru abigeme nimisore bose usanga ariho bari bamwe bariko bararorera

Ibikoresha abantu bakoresha iyo bariko barakora isuku mu manzu yabo canke ahandi hantu hatadukanye birakwiye ko vyoba bifise ahantu heza bashobora kuza babibika uwugishaka akaza agitoraho.

Ubuzu bwa surwumwe badakorera isuku burashisha gukoresha kubera kenshi iyo ugiyeyo uvayo wanduye za ngwara zituruka kw'isuku rike kubera haba hinjiramwo abantu batandukanye kandi benshi?

Aba bantu baringaha bariko baraba imbonesha kure, kandi bambaye neza cane umwambaro usa, ariko hariho abariko baranakina n'umupira w'amaboko.

Iyinyubako bariko barubaka ngaho ntirahera neza kwubaka, ariko ni bayimara izoba isa neza cane, bazoca bayisiga amarangi atandukanye, n'imiryango mwiza izoba ariyo akarorero.

Abo bakinyi nibeza cane kandi ni barebare bambaye umwambaro mwiza baraberewe, barazi no gukina bama batahukanye igikombe c'intsinzi igihe cose bagiye guhura n'abandi.

Ahantu henshi hakoranira abantu batandukanye barakunda kwandika ku buzu bwa surwumwe aho abagore binjira mu kwihagarika nah'abagabo kugira ntibaje guhwanira hamwe bose.

Ubuzu bwa sugumwe burashaje bukwiye ko bobusubiramwo kugirango ntihagire ibigwaragwara bazohava bandura, kubera haba hinjirayo abantu beshi batandukanye kandi ntan'amazi bafise.

Umumenyereza amenyereza abana gukina umupira arabitaho cane kandi arabakunda ikikigo kirateguye neza iyo bahejeje gukina baca bagenda bagafungura ivyamwa kubera yarabiteye

Mfise umwana w'umuhungu, namubwira ng'aje kuruhuka, hama akaca avyuka akaca agenda ,kumbe nanje sinigeze ndabimenya ko akunda gukina umupira ,nubwo atavyo yigeze ambarira.

Ubuyobozi bw'indero bukwiye gutembera ku mashure atandukanye, bukagenda buraraba ahantu hose badafite ubuzu bwa surwumwe busa neza, n'amashure ashaje bagaca babibomora.

Utuzu twa surwumwe twinshi iyo ugiyeyo usanga bacafyeho ikimenyetso cerekana bamwe bose aho bategerezwa kwinjira kandi ni vyiza kubera usanga batajuragirika ngo bamwe usange bariko binjira ho batagenewe.

Ubu buzu bwa sugumwe nta suku na rikeyi bugira, n'imifurege itwara amazi yarazivye. Ngaha uhinjiye ni hamwe ushobora kwandurirayo za ngwara zifata abantu zituruka kw'isuku rikeya.

Winonora imitsi n'ivyo ingenzi ku bato nabakuru, kubera birinda ingwara nyinshi, kandi bigatuma udasaza vuba bikundwa na benshi baza kubirorera iyo abandi bariko barakiwe.

Kwinonora imitsi ni vyiza kuri bose yaba abato canke abakuru. Bigutuma uramba cane kandi bikakurinda ingwara zimwe zimwe rero benshi barakunda kuja mwivyo bikino.

Iyi nzu mu kuyubaka, bayikoreye idari ryiza bashira ko ivyuma aha anye birerekana yuko ritazokoroka kubera rirakomeye ,ndetse no ku mpome bayiyubakishije amatafari kandi yayandi baturira.

Iyi nzu ahandi hose irakomeye n'amatafari aracari mashasha ariko twaraba ku miryango dusanga ibiyo vyose vyaramaze kuvako, rero nibasubire bayigarukire kugirango bashireko ivyabomaguritse vyose.

Indwara zituruka kw'isuku rike ziragwirirana cane mu banyagihugu kubera usanga aho babaye batahagirira isuku neza ngo basukure ubuzu bwa surwumwe.

Abafundi b'amazi bari baramutse baza gushira amazi ahantu hatandukanye canecane kumavuriro hamwe n'amashure kubera ariho usanga har'ahantu benshi baba bashaka gukaraba.

Amasaha yo kwinonera imitsi iyageze bose usanga bambaye amakabutura n'imipira batibagiye n'ibirato kandi baranezerwa kubera baba bagiye kuruhurira umutwe bagahwanirayo n'abandi bagenzi babo.

Twiteho isuku aho tubaye mu mpande zose canecane ku buzuga seugumwe ni ho imyanda myinshi ibiri tukabigashoboka ko dushobora kuhandurira za ngwara zituruka kw'isuku rike.

Inzu nyinshi abazibamwo nta suku bakunda kuzikorera ,ugasanga inyuma hasa neza ,ariko waraba indani ugasanga haramaze gusa nabi cane cane hariya bakunda gukarabira ,ugasanga kumpome nohasi hose haramaze gusibangana.

Abanyeshure baranezerwa cane, mugihe hageze icigwa co kuja kunonora imitsi , bararuhuka mumutwe ,ndetse bakamenyana n'abandi, bakaja guter'inkuru, bagataha bumva bamerewe neza.

Iki kigo cigisha ivyo kwinonora imitsi abana barahakunda cane kubera hafise n'ibiti vy'ivyamwa baca barya bafise n'umumenyereza mwiza cane yitayeho ico gikorwa.

Umupira w'amaboko urakundwa n'abantu batandukanye, abenshi usanga baje kuwukina kandi bagatsinda bagatahana ibikombe vy'inzahabu, abandi nabo baje kurorera.

Ubwiherero bw'inunzi bw'abakobwa bwarashaje cane bisaba yuko boyigarukira bakayubaka neza bagakora ahahabo maguritse amadirisha n'imiryango bakayisubiramwe ikarabika neza.

Abana bariko bakina umupira w'amaboko, niho haciye haseruka abagabo batatu, umwe aca arawutera abari bicaye mu giti mu kayaga baciye batangura ku batangarira.

Umupira w'amaboko urakunzwe cane. Uhurumbigwa n'abantu benshi mugisagara ca Bujumbura. Cane cane abigeme barawukunda , bituma binonora imitsi kandi bakamenyana cane gusumba uko bari bazinanyi.

Iyo uravye urwaruka rw'ubu, ruraryoherwa cane, kubera hari vyinshi bigezweho nk'intambo, imipira y'amaguru n'izindi nkino zitandukanye. Uca usanga abana bakuze mu mutwe, bugurutse kandi bazi vyinshi gusumba kera.

Abanyeshure bamwe bo muntara ya gitega bari baramutse bafise umushitsi abagendeye rero baribaba himirije kugirango bose bagende kuma barabara bashobore kumutegera.

iyo ari umunsi wo gukina umupira abantu baravyitaho cane bakaza kuraba haraza abakuze haraza n'abana bamwe ugasanga bariko biterera inkuru abandi barashavuye ukavaho uhakuye n'abagenzi unaruhutse no mu mutwe

Twite kw'isuku mu mazu yacu aho tuba, cane cane mu bwiherero bwacu kubera ariho hashobora guturuka zandwara zituruka kw'isuku rike amacinya, korera, inzoka hamwe n'izindi ndwara nyinshi tutiriwe turadondagura.

Ubuzu tubona ngaha, n'ubuzu bw'ubwiherero. Ariko barabuhevye ntibukiriko burakora, biraboneka neza ko n'irangi bari barasize ririko riravako ndetse n'isima ko irikirabomoka.

Hari abantu imana yahaye amazu yabo, ariko ugasanga bayafata na bi cane wa kwinjira mubuzu bwa si ugumwe bwabo ugasanga na ahantu hateye isoni batigera bakorera isuku na rimwo.

Igihe cose twubats' amazu, dukwiye kuza turakurikiran' inyubako zacu ko zitariko zirasaza canke yuk 'atamazi arik' arazitera, bitum' izo nyubako ziguma zisa neza cane gusumba.

Ubuzu bwa sugumwe bw'abagabo usanga busa nabi cane kubera ntibitaho ngo bahakorere isuku, ahenshi usanga harirabuye ari naho baca bandura za ngwara zo mu bihimba vy'irondoka.

Inzu zidashikirwa n'izuba usanga kenshi zikanye kandi usanga abazibamwo bararwaye, rero bisaba yuko mukwubaka tutwokwegeranya nayandi ma nzu twosiga aho rikubitira.

Abenshi mu kuvanga imiti y'ibitungwa canke iyo mu ndimo babikora batikingiye, ariko vyiza bokwambara agafukamunwa kugira ngo birinde ingwara.

Abafundi b'indimo gupima imiti bambaye ubukingirizo ku minwa kugirango ntibashobore kwandura izindi ngwara kubera iyo miti iba ikaze cane.

Ahanye ni babika udukoresho tumwe tumwe igihe abanyeshure bariko bariga uko bashobora kuvanga imiti yo mu ndimo canke iyo bakoresha ku bitungwa.

Nariko ndatembera mbona amacupa n'ububido birumije neza nkibaza yuko ari imiti bakoresha mu ndimo, nashakishije umuntu ahakorera kugira ngo nshobore kumubaza neza ariko navuyeho ntamubonye.

Izi mashini ziri ngaha ninyishi zikora ibitandukanye. Harimwo zimwe zibomara amazu izindi nazo nizazindi zikwega amamodoka hamwe nizishobora kuduza ibintu hejuru.

Uwu unyeamaza menshi usanga yyubatsamwo ibintu bitandukanye bimwe bimwe hari igihe utana bitahura u gasangantu nazi n'ukuntu babikoresha rero jewe ninjiye ahantu namenyemwo aho bakarabira gusa ibindi vyose sinigeze ndabimenya.

Winjiye ahatandukanye hakorera abayobozi dusanga hariyo amamashini meza cane bifashisha mu kurangura imirimo babahaye bigatuma banyarutsa cane gukora.

Abigisha bafise ubuhinga bwinshi bashobora kwigishamwo bugutandukanye kugira ngo abanyeshuri babo batahe bazi ubwenge, kandi ntibibagira no kubashirira ku kibaho.

Abanyeshure bakurikiranye inyigisho z’ubuganga bagiye ku mavuriro kugira ngo bashobore kwimenyereza gupima ingwara zitandukanye, bariko barakurikanwa n'abaganga b'inzobere babizi.

Imiryango yose uko iri bayishizemwo impfunguruzo umwe wese n'uwugurura, kubera bizeye yuko ata basuma boza kwiba umwe wese aje ahita yugurura ahiwe.

Hari ahantu nigeze gutembera, nsanga abagore babiri bariko barakora ibintu mu macupa bafise n'utuntu dutandukanye bakoresha ariko sinigeze ntahura ivy'ari vyo. Ubu ntanguye kugira ubushakashatsi kugira nze mbabaze.

Aha hantu bariko barubaka ntibari bwahamare baciye bakingiriza ibipapuro harimwo bimwe vyanditseko amashusho yerekana uko amaraso atembera agenda mumutima

Nariko ndatembera cambona ahantu bariko basubiramwo inzu kw'idirishancu asanga bahazigije ibipapuro yanditseko ukuntu amaraso atembera neza mu muntu.

M'ububiko bw'ibitabo, n'ikibanza gikwiye kuba cihariye bokorera isuku nihagire ibindi bintu nabimwe bindi bihaja, yaba impuzu, yaba amakarato y'inzoga n'ibindi bintu bitandukanye ntibihakwiriye.

Igihe c'amashuri yo gitanguye, abana bakuru bagenda batwaye batoyi babo. Ugasanga, hari n'abandi bitakunzeko batangura, kandi bakaguma bipfuza kugenda ku mashuri.

Isomero ryigamwo abana benshi kandi zifise n'intebe zikomeye, amaguru yazo bayakoresheje ivyuma, barabandikira ku kibaho ivyo bashobora gutahana kuja gukorera imuhira.

Aha hantu bahakorera ibintu bitandukanye hari ibendera ryigihugu cacu c' uburundi ndetse n'ayandi mabendera yibindi bihugu kubera hinjira abavuye hanze ndetse n' abenegihugu.

Aya mashure ari ngaha ni meza cane yubatse neza agerekeranije gatatu akakira abana benshi bafise n'umwambaro mwiza w'ishure ibendera y'igihugu cacu iguma ihungabana hejuru kandi indani mu kigo harimwo n'uduti dutanga akayaga.

Abana b' impunzi kenshi barakunda kubaha inyigisho nkaburabwenge kugirango bashobore kuza baribagira n 'ubuzima bubi babayemwo hari benshi bataba bashoboye nokuja kwishure bakaca babigisha ibintu bitandukanye .

Iyo amashure ariho agitangura usanga abanyeshure bafise ubunebwe bwo kwiga, iyo umwigisha ariko arandika ibintu kukibaho bamwe baba basinziriye abandi nabo baba bariko baraba hirya, bose ntibaba bariko barakurikira.

Ibintu bamanitse ngaha kururu ruhome urabisoma ugaca umenya ico bisigura, bimwe vyanditseko mundome ibindi vyanditseko mumashushi ariko vyose bikaba bifise ico bivuga.

Mububiko bwibitabo haba hakwiye gusa neza bakahakorera isuku bagakuraho ibintu vyose bitari ibitabo kugirango umuntu wese ahinjiyeho agende ahashimwe kandi nicarondera akibone ningoga

Iyo abana bagiye kw’ishure bagenda barihuta abavyeyi babo bakabarungikana utwana dutoyi, bakagenda baradukwega amaboko kugira ngo bashikire rimwe kw’ishure.

Uwurongoye intara yacu ya Muramvya, aho akorera hasa neza cane. Yarateye ibiti vyinshi vy’ivyamwa, n’ubundi bwoko kandi arakunda guhimiriza abanyagihugu, kugira nabo barabe akarorero keza ku vyo akora.

Iruhande y’isengero ryitiriwe umweranda Yosefu ryo mu ngagara, hari ibiti vyinshi imbere yaho barahubatse n’iyindi nzu nziza yakarorero isize amarangi atandukanye.

Igihe c'uburuhuko iyo kigeze, abavyeyi barakunda gutembereza abana babo mu bibanza bitandukanye, babashimira kubera baba bakoze neza bagatahana amanota meza mw'ishure.

Abana bo mu mashure matoyi, bari bagiye kw'ishuri. Baca babona mugenzi wabo w'umuhungu, yikoreye ibintu. Baciye batangura gutangara baraba ivyo bintu ariko arajana ivyo ari vyo.

Abihebeye Imana baritaho cane abantu mu kubafasha ku vyerekeye ivy'umutima, bakabafasha no kuvy'umubiri baritaho abana bamugaye bakabaha ubukinga bashobora kugenderako.

Abanyeshuri biga kw'ishuri ritoyi ry'imugongo uno musi bari bafise ikibazo c'igifaransa, kandi ca bagoye cane, kubera babasomera ivyo bandika ntibarabitahura neza.

Igiti kiri inyuma yaruno rugo gifise amashami menshi cane kandi nikininiya kiruhukiramwo abantu benshi abarengana canke abariko baranyonga amakinga bose usanga ariho baje kuruhukira.

Iki kigo c'amashure cigamwo abana baciye ubwenge, abavyeyi barakunda kwandikisha abana babo batoyi Kandi basohoka bafise ubumenyi budasanzwe.

ikigo c' abihebeye imana baritaho abana batoyi ababikira baguma baza kuraba abana bamugaye kugira bashobore kubigisha ibikorwa vy' amaboko abatavuga bashobore kuvuga.

Abana bigira mwarino shure si ho bari, kubera haramaze gutangura uburuhuko hari uruhande rumwe rushobora kuba rushikiramwo izuba ryinshi bigasaba yuko baza barinuka bakaja kwicara ahandi.

Ibi bitebe babihaye urubaho runiniya cane, kandi zisankuko umenga ntizikomeye rero, bakwiye kuzisubiramwo kugirango abanyeshure bahicara ntibaze bagire ikibazo ngo bagwe hasi .

Irangi ritukura rirakundwa cane, kurisiga ku madirisha, no ku bindi vyuma aheshiyoe ari kobarubaka amazu, usanga ari ro bakoresheje, kandi usanga ribereye cane.

Iki kibanza basize ngaho onye bakahashira akapa kerekana ico bahakorera bahasize kugira ngo imodoka ziza kuraba ibikorerwa hari inyuma zishobore kuronka aho zihagarara, kandi ntihagire iyindi n'imwe ihobea bora kuhaza.

Amazu ashaje niukuya bomora bagashiraho amazu agezweho kugira ngo dushoboreye guteza imbere igisagara cacu ca bujumbura hamwe n'izindi ntara zitandukanye tugakuraho ayo miryango yubakishijwe n'amabati.

Iyo ari mugihe c’ibibazo , abigisha barakurikirana neza abanyeshure bakaraba ko bicaye neza kandi ko bambaye umwambaro umwe ,bakabatandukanya kugira ngo ntibashobore kwerekana babiri babiri bakicarana canke umwe.

Igenekerezo rya gatatu ukwezi kwa kane bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu isaha zitanu, niho abanyeshure b'i Mukike bazobatangariza uko bakoze mugice ca mbere c'umwaka.

Mu myaka yahera, abana barakunda gukora umupira w'amashashe ugasanga urakomeye cane, niwo bifashisha mu kwinonora imitsi bariko barakina.

Iki kigo gikoreramwo ibintu bitandukanye abantu benshi barahagendera kugirango bashobora kuraba abarongozi baho barashizeho n'uduti abantu baba baricayemwo kugirango uruzuba ntirubamerere nabi.

Amashure menshi arimwo intebe zishaje, bari mu migambi yuko bozisubiriza, kandi bituma abanyeshure biga neza, bakicara bataruha.

Ayamavuriro ni meza kand' aragutse, baranashizeh' ivyum' abantu bashobora kudugirako bagiye hejuru, barabisukuye bisiz' amarangi, abavyeyi ntibibagor' iyo bariko baragenda.

Inzu nyisnhi usanga zifise urugo rutanguye gusaza, rero turabe yuko twoza turazisubiramwo, ntizizoce zigwa hasi ngo zigire ivyo zonona canke zikica abazibamwo.

Aha hantu hasa nahabomaguritse namadirisha yaramaze kuvako ariko bari baramanitse ibipapuro biranga uko ivyirwa bizoza bikurikirana namasaha bazovyigirako

Iyo wateye amashurwe atandukanye imbere yinzu canke ibiti uguma uhitaho ukahakorera isuku ugakuramwo ibiriko birimeza udashaka haba hariho nutundi twatsi twubundi bwoko udupipinze neza usanga duteye igomwe.

Jewe nciga, naba ahantu hegereye ishure cane, ariko nari umunyeshure wa mbere yakunda gucererwa, abigisha barabimpanira cane bakantuma n'umuvyeyi, nagiye kubiheba ntevye.

Ishuri aho ryubatse rikikujwe n'ibiti vyishi imikaratusi n'ibindi bitandukanye barashizeho n'icuma abana bakinirako ariko sivyiza kubera barurira bohava bakoroka hasi.

Twijukire kumenya igicapo cose tubonye ico gisigura, kubera abenshi turashobora gukoresha ibintu, tutazi ico bivuze.

Abanyeshure biga ngaha ,iyo bazindutse kw’ishure, barashobora kuduga mwaka kazu bakaba barateramiyeyo ,barindiriye kw’abandi baza canke igihe batagiye muhira gufungura.

Iri n'ishuri ry'i Muramvya abana bahiga bamwe babasize hanze kubera bakoze amakosa, ariko ikindi barakwiye gukuraho uru rugo rw'amanyari bagashiraho urundi rugo rwiza ni rwo ruhabera.

Izi nyandiko zifobetse hariho bamwe baraba bagatahura n'abandi batabitahura ariko dukwiye kuvyiga kugirango ntituze turakoresha ivyo tutazi bimwe biba biri mu majambo

Iyo abanyeshure bahejeje ivyigwa vyabo basohotse, bataha bihuta, bamwe baba banyotewe bagahita baranywa amazi abandi nabo bakagenda mu mago yabo gufungura.

Iki gigo cigisha neza gihurumbirwa n'abantu b'abasilimu bafise amahera menshi, kubera harazimvye abahiga bose bazanwa n'imodoka nziza, kandi barateye n'uduti usanga turi ko dutanga akaya aga.

Abanyeshure benshi ntibaguma bibuka amatariki bagezemwo mu mutwe. Ariko iyo bashitse mw'ishuri bategerezwa kuzimenya, kubera umwigisha wabo ahita ababwira bakaja kuzandika ku kibaho.

Ingwa abanyeshure n'abigisha bakoresha mw'ishure usanga zifise amabara atandukanye: ayera, ay'umuhondo, ayatukura ndetse n'ay'ubururu igihe bariko barandika ku kibaho berekana ibintu bitandukanye.

Mu gisagara c’i Bujumbura, amazi arakunda gukama. Abubaka amashure n’izindi nyubako zitandukanye barakunda gushiraho amatanagi kugira ngo igihe amazi akamye hace hajamo ay’imvura baronke ico bashobora gukoresha.

Utwana tugitangura amashure iyo bahejeje igice ca gatatu barabakorera umusi mukuru bagatumira n'abavyeyi babo bakaza gutora amanota yabo.

Abanyeshure iyo bari ko barakina imikino itandukanye, hari igihe batsindwa ugaca usanga barashavuye, bagaca batangura kurwana canke bagatora amabuye bakayaterana.

Abigisha benshi, mukwigisha baramanika ibipapuro vyanditseko ivyigwa bariko bariga Bakabishira kumpome, kugirango Abana binjiye baze barabisoma baze barabibona burimusi.

Iki kibaho abana bigirako ntikibona neza kubera kirashaje. Ariko ndabona bimwe bimwe bariko barabigisha uko bashobora kugabura kandi barabitora cane.

Aha hantu abana bigira ni heza, abavyeyi babo babazana n'imodoka kandi umwigisha wabo ariko araba abagiye mu cigwa co kwinonora imitsi ndetse n'abandi basivye.

Umwaka wa mbere wa B ufise abanyeshuri baciye ubwenge kandi bakerebutse. Umurezi wabo arabakunda cane, akabitaho, kandi bagakora ivyigwa neza.

Ahahantu haragutse cane barakwiye gukora ikibuga caho neza bakaza barinonora imitsi bakina umupira w'amaguru nuw'amaboko. Abanyagihugu baho nabo bagatera imbere.

Yo hageze icirwa cokwinonora imitsi usanga abanyeshuri benshi ibikoresho vyabo babisize ku ntebe hariho n'abandi baba batagiye basigara mw'ishuri.

Hariho abanyeshure bariko bakora ibibazo bababwira bose kuza bambaye umwambaro umwe w'ishure kandi mukubucarika bakabatandukanya ugasanga harumwumwe canke ni babiribabiri.

Ishure rigira ibintu vyinshi bitandukanye ,usanga barashizeho ibibuga ,kugira abana bashobore kwinonora imitsi barateye uduti dutandukanye nyuma yamashure canke Hagati dutanga akayaga.

Inyubako yoba ari nk'ivuriro ikoze neza yubakishije amatafari ahiye kandi barashizeho n'ikinogo gitwara imicafu kugira ngo ntibishobore kugenda mu banyagihugu.

Aha hantu ni heza cane. Hari n'uduti dutanga umuyaga kandi haba abihebey'Imna. Hariyo n'isengero. Abashaka kugenda gusengerayo barafise uburenganzira.

Iyinyubako ninziza cane kandi irakomeye, hejuru barasizeho utuntu dushobora gucamwo akayaga kugirango abarindani ntiwumve ubushuhe, barasizeho nutwuma kugirango abariko baraduga Ngaho kungazi, bagenda barifadikiza kugirango ntibashobore kugwa hasi.

Aba bana biga kwa rino shure baraberewe cane umwambaro usa kandi barabubakiye n'ibintu baza barakinirako barahimbaye kuraba.

Iyo abanyeshure bahejeje gukora ibibazo umwigisha wabo aratororokanya amakaye yabo canke impapuro akabijana aho akosorera kugirango ashobore kubaha amanota bakoreye.

Abana bo mu misi yahera bari bazi kubanga umupira w'ibishashi bakawuboha neza kandi ugasanga urakomeye. Niwo bakunda gukina. Ariko ubu unye barateye imbere basigaye bafise iyindi bakina.

Kwigisha abana bisaba y'uko uba ufise umutima w'urukumdo, kubera baragorana. Bamwe usanga batariko barakurikirana ivyigwa, basinziriye, canke bariko barasamara.

Uwurongoye abakinyi bumupira bo mu Nyakabiga aranezerewe cane Kubera ko umurwi wiwe uheruka gutahana igikombe citsinzi yaciye abimanika aho akorera kugirango baze barabibona abaza kumuraba.

Icigwa cicongereza kiragora abanyeshure benshi ariko abigisha kubera bafise ubimenyi budasanzwe barabacapira amashusho bagaca bashirako n’amazina yavyo bagaca babisubiramwo babivuga.

Umunyezamu acunga rinoshure aravyitaho cane akaraba yuko n'iritangi rijamwo amazi yuko arimwo kubera iyamazi yakamye abanyeshure babona ayo baja barajana m'ubuzu bwasugwumwe.

Iri shure ririko abana benshi cane, harimwo abiga muyisumbuye n’abandi biga mumyaka ibanza, bambara n’umwambaro utandukanye Kandi n’ibendera y’igihugu iguma ihungabana hejuru.

Aka kantu bashiramwo imicafu bagateretse aha habona kugira ngo uwurengana wese afise ikintu mu ntoki agomba guta agitereremwo atiriwe aracandagaza mu nzira hose.

Wurongoye umusozi w'i wacu yarahimirije amanyagihugu yuko botera ibiti kugira ngo bashobore kurwanya inkukura umwe wese iruhande y'inzu yiwe no mu ndimiro ziwe agashobora kuza arahatera igiti.

Irishure ry'umwaka wa gatatu ubanza ntibagiye kwiga, kubera bari mu ruhuko, ubu barikobafasha abavyeyi babo udukorwa twamuhira bakongera bagakora n'ivyo abarezi babo babarungike kanya.

Umwigisha yigisha icirwa co kwinonora umutsi, ariko araraba abanyeshuri biwe yuko bose batonze yongera abaha amanota y'ivyo bariko barakora.

Iri vuriro rirafasha abagwaye neza, rikabitaho, bakabaha n'imiti y'akamaro. Hariho n'igiti bakunda kuruhukiramwo barashizeho n'agatebe bashoboye kwicarako

Iki gigo cakira abanyeshuri batari bakeya muno musi bari baramutse bagenda kwinonarumitsi umurezi wabo, ariko araraba abitavye hamwe n'abatashoboye kwitaba.

Iyo tubona ibishushanyo biri ngaho umwe wese aramenya ico bisigura kubera benshi usanga bariko barabikoresha batazi n'ikintu na kimwe bisigura.

Abantu bazi gucapa bafise ubwenge budasanzwe. Ninjiye mw'ishuri rimwe nca nsanga bashushanije abanyeshuri bicaye n'umwigisha ariko arabigisha icigwa c'Icongereza. Vyasa neza cane, sinigeze ntahura ivyarivyo.

Umwigisha iyo ariko arigisha arabaha ikibazo akababaza ko bahegeje kugikora agaca ababwira ngo baduze impapuro zabo bakaziduza bamwe ntibavyumva abandi barabikora.

Imashini nyabwonko iraryoshe gukoresha iyo umaze kuyimenya kandi igutuma ivyo uriko urarondera binyaruka kuboneka ndetse ukabona n'utuntu twishi utaruzi.

igihe hariko haratera ibiza vy'ingwara bituruka kw'isuku rikenyi abenshi barashyiraho indobo irimwo amazi hamwe n'isabuni kugira ngo umuntu wese aharengana abanze akaraba intoki abone kubandanya ivyo yaragiyemo.

Intebe zikozwe mu giti c'isederi usanga zikomeye cane ,iyo bazishize mw’ishure barazicarako igihe kirekire ataco ziraba n'umuswa ntushobora kuzirya.

Aha bamanitse impapuro banditseko indome z'imperekeranya kugira ngo abana bashobore kuzisoma bihuta kandi bashobore no kuzifata ku mutwe nivyo nyaruka cane.

kurima ahegereye ahuba ni vyiza cane usanga umurima usa neza kubera uza urasukayo amase umwavu wose uva mu rugo ugasanga ivyo biterwa vyabaye vyiza cane

Aya mashusho ari ngaha bayamanitse kugira ngo abana bashobore kuyavuga uko yitwa arimwo inzu ,imeza ,imodoka, ibiti ,igare n'ibikombe.

Ahantu niheza harasukuye ndetse n'aho abantu batambukira barahasize utubuye duto duto abantu bashobora guca ko hari n'amabendera atandukanye yerekana ibihugu byayo nk'uko iyacu yerekana ici Burundi.

nariko ndatembera mbona iburiro byubakishijwe n'amabati asa n'urwatsi rutoto ryakira abantu benshi kubera byari rininiya kandi barabitaho ku rugero rwo hejuru

Abigisha barazi kwigisha neza mu gihe bereka abana ibishushanyo bakabimanika ku mpume uwinjiye wese akagenda arasoma ibihari ndabona amakoti amajipo n'ibindi bitandukanye.

Abana iyo batashe bahegeje iyvirwa vyaabo bataha banyaruka kugira ngo bagende gukora ibikorwa vy'imuhira bongere bagaruke ku ishuri bamwe ba bambaye umwambaro abandi na bo bambaye izisanzwe bahetse n'amasagoshi.

Icigwa c'ibiharuro kiragoye bisaba yuko uba ufise umutwe wiyumvira neza abenshi ntibakunda kuvyihutira kuvyiga kubera baba bashaka ivyo bashobora gufata gusa.

Abanyeshuri b'umwaka w'indwi unomunsi bari baramutse biga uko basoma amasaha mucongereza kandi barabitora cane bivanye n'ukuntu abigisha bashirako umwete mu kubigisha.

Uyu mwana yasigaye mw' ishuri wenyene, mu gihe abandi bagiye mu cigwa co kwinonora imitsi. Icabimutumye, n'uko atari yazanye uwo mwambaro, yaciye asigara ariga, asoma ikaye.

Abavyeyi benshi barijukira gutwara abana babo ku mashure kandi bakabakurikirana neza ugasanga bakura baciye ubwenge bikabarinda kugenda mu ngesombi kubera baba bagiye kwiga.

Imbere y'amazu yacu turakwiye kuhakorera isuku .Tukahatera uduti twiza tw'ubwoko bwose n'utwatsi tudakora cane usanga habereye ijisho.

Ahantu babika ibitabo vy'ishuri hasa neza cane hari isuku kandi birapanze neza iyo rero ugiye kurondera igitabo kugira ngo uburasoma uhita ukibona bitakugoye ngo ushakishe

Abarezi bakora akazi ko kwitanga n'igihe imvura iba yaguye ari nyinshi baragenda bakigisha canke bakaja mu buzi butandukanye rero bisaba yuko bobaha imitaka kugira ngo ize irabafasha mw'ivyo bihe haba hahindutse.

Aho ni kuwa mbere, iyo abanyagihugu bagiye kuburana, benshi usanga batambutse n'amaguru, izuba ryabamereye nabi, impuzu z'imbeho nazo bazitwaye mu ntoke.

Inyubako yubatse neza ifise n'ibiti bitanga akayaga, kandi ifise n'aho bateye utwatsi two kuja kuruhukiramwo, ukicara ukumva umerewe neza.

Inyubako ni nziza iteye igomwe. Isize irangi ritandukanye. Mu mbavu yaho barateye amashurwe meza kandi hariho n’ibiti kugira ngo bishobore gukingira inkukura ndetse n'uruzuba baronke aho barwikinga.

Inzu za kera usanga zishaje zaramaze no kumera ko ibiti, kandi zitagutse inzu zubu na zo ziba ari niniya zigerekeranije.

Aha hantu ni heza cane, hubatswe ugutandukanye. Inzu ni amatafari n,amabara yera, ivyuma navyo bisa n'ubururu.

Hari abantu bazi kwubaka amazu yabo neza bayazitirira bagashirako urugo gw' iminyari bakaca bahashira n' irembo iyo bimaze gukura bikaba vyiza cane.

Abanyeshure bariko bariga neza kandi bariko baritaho ivyigwa vyabo, bambaye bose umwambaro w'ishure, umwigisha ariko arabakurikirana neza kugira arabe ko babitora.

Bayaga, Banuma na Misigaro, uno munsi bazindutse bahitanana, bagenda gukina umupira. Abavyeyi babo bazindutse babarondera bababuze kubera batagiye babasezeye.

Henshi kumashure atandukanye usanga barashizeho ikibuga abanyeshure binonoramwo imitsi ugasanga harimwo aho bakinira umupira canke nizindi nkino zitandukanye

Gushirira abanyeshure ku mpome z' amashuri indani ivyigwa bariko bariga cane cane nk' ivyo gufata kumutwe nk' indome bituma bagira ubumenyi budasanzwe kubera baguma babisoma uko binjiye.

Duduti duteye hano turabereye ijisho dusa neza cane, kandi ni twakura aba haba bazoba batomboye bazoronka akayaga, ndetse n'abari kuri yabo uzosanga baza ko hateramira.

Iyo ishure rifise ibitabo bitandukanye birafasha abanyeshure kugira baronke ivyo baza barasoma bakahakura ubumenyi bwinshi cane cane iyo bari muburuhuko bakabitahana bakaza barabikoresha murugo.

Nagiye kw'ishure kuraba umwana wanje yigayo casanga abarezi n'abanyeshure bose bagiye mw'ishamba kuraba ibikoko bibayo n'amoko yaw yavyo.

Iyi nyubako ni nziza kandi irasukuye cane. Bahasize amabara atandukanye. Iryo ubururu riri ku vyuma, ku mpome bahasiga iryo umuhondo hamwe n'ayera.

Aha mashuri r'imeza baragutse yubatse mu buhinga bugezweho afise n'ikibuga abanyeshuri bakiniramwo ciza ubuzubwaho bwa si ugumwe buteye imbere e, kandi gufise n'isuku.

Iri shuri ritey'imbere cane, rifise isuku ridasanzwe, abanyeshuri bahiga bafise umwambaro mwiza kandi baramura n'abana bincabwenge.

Amashure amwe amwe, iyo ugiyeyo abana baramaze kugenda mu buruhuko, usanga ata n'umwe ariyo, ndetse n'umurezi ntumusangayo, ariko ico ubona, ni intebe bahora bicarako n'ibishusho bahora bigirako.

Umusi duhimbaza ivuka rya Yesu Kristo ,abana baranezerwa cane gusumba iyindi minsi yose, kubera baca bagura utuntu dutandukanye kandi bakagenda no mubibanza vy'iratiro.

Abavyeyi benshi barakunda kuja kwandikisha abana babo kwa rino shure, barigisha neza, bagatanga indero nziza, bagasohoka bafise ubumenyi.

Umufundi w'amazu, ariko arafata amafoto y'ahantu ashaka gutangura kwubaka, kugira ngo abamutumye, aje kubereka ukuntu bazohakora.

Inzu zo mungagara zirashaje cane n'amabombo yaho simeza ariko inyuma yaho bariko barahateza imbere barahubatse inzu nziza y'amabati atukura.

Ahantu babika ibitabo harateye igomwe hasa neza barahasukura kenshi na kenshi ugiyeyo uba uratora ico usoma barashizeho nudutebe umuntu ashobora kuruhukiraho

Ishure ririhano riragutse rifise intebe nziza, ngiye guhimiriza abavyeyi benshi kugira ngo bazane abana babo baze kwiga kwarino shure kubera riramura nabana baciye ubwenge.

Umweshuri w'umwete ntacarerwa kw'ishuri, kubera abaze igikorwa camujanye arazinduka akitegura akagenda, kandi abigisha babo aheshi ntibakunda gusubira inyuma gusubiramwo ivyarenga.

Kwa runo ruhome rwubakishijwe n'amatafari, baracafyeko akantu k'agacapo, ariko jewe sinagatahuye neza, nshaka ko hari umuntu yoshobora kukansigurira kugira ngo nanje ndagatahure.

Kelzani umunyeshuri asamara cane mw'ishure bamuhaye icirwa c'ibiharuro ngo agende kubikorera muhira, ariko na ho nyene ntabwo yabifizeko umwete ngo abikore, kubera ari umwana w'umunebwe.

Umwigisha yigisha mu mashure matoyi mu mwaka wa kane yasigiye abanyeshure biwe umwimenyerezo kukibaho kugira ngo babe barawukora nawe aca aja gutegura ivyo baza gutahana.

Ingenga bihe irafasha abanyeshuri kumenya buri musi isirwa bafise bigatuma bashobora kugitegura neza ko kuzana amakaye bigiramwo, ndetse n'ibindi vyankenerwa.

Iyo abanyeshuri bagiye mu kiruhuko usanga ku kibaho handitse ivyo bari basize bize intebe nazo atuwu zicayeko ugasanga n'ibipapuro bari bamanitse vyerekana amashusho yivyo bariko bariga.

Icigwa c'ikirundi kiroroshe kwiga, umwigisha ariko abigisha ukuntu bacagagura ijambo kandi abanyeshure benshi batahana amanota meza cane.

Irishuri riragutse ryakira abanyeshuri benshi abahigira baranezerwa hasize n'isima isa neza ritukura ikindi batahana ubumenyi budasanzwe.

Kumutumba abaturongoye bariko barawuteza imbere hubatseyo amazu menshi yamabati kandi manini manini ikindi bariko baranaca amabarabara yinjira hagati kugirango abafise imodoka baze bararonka uko bagenda iwabo

Izi ntebe zo mu yandi mashure ni nini nini cane kandi zirakomeye, bishoboka ko zoba zicarako abana bakuze ariko uno musi ntibari batonze kw'ishure.

Iri shure biraboneka yuko abana bahigira bashuhigwa cane kubera hinjira izuba. Abayobozi baho barakwiye kuvyiga, bagatera ibiti inyuma y'ishure, bibakingira.

Nariko ntembera muri Kaminuza y'Uburundi injiye nahuye nabavyeyi babiri niho nababaza uburaro aho butumbereye barahandangira mpindukiye naciye mbona imodoka ihagazeho y'umushuti wanje hama aca arantwara arantahana.

Ishure ry'umwaka wa gatatu C, rifise umuryango utukura kandi barakunda kuhamanika ikirangamisi cuko bazogenda bakora ibibazo ndetse n'ayandi matangazo abaraba, abanyeshure b'aho hantu.

Aya mashure yakira abana benshi cane, hariyo ayintango n'ayisumbuye. Abahiga bose batahana ubumenyi budasanzwe, bigatuma baja mu buzi butandukanye.

Abana banje nabaguriye imashini nyabwonko, nsanga barazi kuyikoresha cane , bafise ubumenyi gusumba abana no mu gihe co mu misi yahera.

N’utwana dutoye cane hamwe n'abavyeyi babo babaherekeje ni bo bagiye kuraba hano hantu hariratiro ry'abana, ndetse bariko bitegurira n'umusi mukuru w'ivuka rya yesu kristo.

Irishuri ryari rifise abanyeshuri benshi igihe bari hanze barigukina umwe y aruriye ku minyorore ku cuma hejuru, bacabatangura kumutangarira baraba iyari.

Amazu atonze umurongo meza, imbere yaho hari igiti gisagaraye gifise amashami maniniya, inyoni zose ziraza zikacikingamwo.

Iri shuri rifitse intebe nziza cane ziteye igomwe, kandi zagutse zicara ko abana benshi amaguru yazo usanga akomeye, kubera bayakoresheje ivyuma.

Abigisha barigisha neza cane baritaho abana b' igihugu bakabandikura ku bibaho nabo bakimura bakagenda kubikorera muhira bakagaruka kwishure babitegereye neza.

Iri somero rimaze igihe kire kire cane intebe zarashaje ikibaho bigirako carashaje ntibacandika ngo bifate neza bikwiye yuko borisubiramwo bakahubaka irindi riteye igomwe.

Uyu musozi inzu zaho birerekana yuko zishaje, kandi batazifata neza, kubera n'ivyatsi vyaho ntibabikora ngo babigabanye ikindi hariyo n'ibiti vyinshi bibatuma baronka akayaga akameze neza.

Umukuru wumuryango ni serugo aha abanyeshuri nivyo bariko barabigisha kandi ivyinshi barabitegera kubera bishitse muhira batangura kubibaza abavyeyi babo bagasubirayo babifashe kumutwe

Abanyeshuri bambaye neza bari mu mwambaro w'ishuri, ariko ba cerewe cane vyatumye babagumiza inyuma y'umuryango, kandi harimwo nabo batumye inkoni kugira ngo bashobore kuzibahanisha.

Banuma, Keza, Karabaye bahitananye bagenda gukina umupira wamaguru bava murugo badasezeye abavyeyi babo none bariko barabahiga mumihana iyo batemberereye.

Iyo abanyeshure batashe, usanga intebe zigaragara, ico uhabona uhabona amakaramu bagiye bibagirira mu mashure, kubera kugutaha bihuta, baba bafise inzira nyinshi.

Ariko ndatembera mbona urugo rurihano rw'umugwiza atunga yahateye ibiti bitandukanye ubirebire vy'amashami menshi n'inyoni zaza ziragenda zikubakayo.

Uburyo bwiza bwo kwigisha abana uberetse amashusho ,biratuma babitahura gusumba ,nkaha ndabona mwabacapiye ishure, mwabacapiye icupa, bacapfye aho bata umwanda ,ndetse mwabacapiye n'umukubuzo , n'ibindi.

Aho tubaye dukwiye kuhatera ibiti bitandukanye canecane ivy'ivyamwa k'akarorero amavoka amapapayi n'ibindi kugira ngo bize biradufasha turonke ico tuza turafungura.

Hari ishuri riri mu Buyenzi; nagiye kuryandikishako umwana wanje, nsanga umwambaro waho, si mwiza cane, kandi n'ukwigisha bigisha nabi; namenye amakuru y'uko baramura abana bakeyi cane.

Ahantu bashizeho intebe nziza cane, amaguru yazo ni ay'ivyuma bituma abazicayeko naho boba ari baninibanini zitavunagurika cane kubera ziba gikomeye.

Abakozi balorera hano hantu baje mukazi hariko hagwa imvura nyinshi biragaragara ko bazanye nimitaka kandi myiza ifise amabara atukura turabona n'ibitabo nivyo bigirako birahari.

Ibirangaminsi biba bikenewe kubera iyo babimanitse munzu ntushobora kwibagira amatariki ugezeko uguma ubiraba ukibuka n'amagahunda yawe ufise nk'uko kwezi ukabona kuyarangura neza.

Aya mashuri yubatse neza barashizeho n'ikibuga c'inkino aho abanyeshuri binonorera imitsi cane cane aho bakinira umupira w'amaboko.

Ibiti vyinshi ni vyo biranga hano hantu n'amashuri makeyi yigamwo abana batoyi ibendera y'igihugu cacu c'uburundi ntiyigera ihabura igihe cose yama iriko irahungabana hejuru.

Hari amashirahamwe amwamwe usanga akora kumwe mukwitanga nko mugufasha amashuri amwamwe nko kuyagurira intebe canke ibindi bikoresho bitandukanye bikora mumashure

Iri shuri bamaze kurikorera isuku n'intebe bazihanaguye zisa neza. Barafise n'aho bata imicafu ejo abanyeshuri bazoza basanga hasa neza cane.

Uw'Umutumba urubakitse cane, harimwo Amazu maniniya ,kandi harimwo n'ibiti bitanga akayaga. Hariho bininiya bisumba ibindi, biri ku mabarabara abantu ugasanga barabihurumbira kubiraba.

Amabendera, y'ibihugu bitandukanye, harimwo n'iyigihugu cacu c'Uburundi ,niyarangwa hano hantu .Abantu benshi, barahagendera , bakagenda kuhasabira impanuro.

Amazu ashaje kandi magufi magufi, arashuha cane, kandi n'ivyaho vyose usanga ata suku na rikeyi riharangwa.

Uyu munyeshuri yambaye mumwambaro w'ishure umupira usa n'urwatsi lubisi, ariko ariga icirwa c'ibiharuro kigoye gutahura, ariko wewe yashizeko umwete cane, kubera ari umunyeshuri a mwiza.

Igihe nari nciga narakunda icigwa c'ibiharuro cane narakunda kugenda imbere kubisugurira abandi banyeshuri kandi bakabitora abavyeyi nabo barakunda kumpa agashimwe kubera nakora neza.

Kugira ibiti mu mago yacu ni vyiza cane, kubera bifasha n'abariko bararengana iyo barushe barashobora kwicara bakogama agatutu hama bakabona kubandanya

Uyu muryango uba ahantu hezaharyoshe kwicara. Barateye uduti twiza tuzana akayaga; n'impene zirakunda kugenda kuhateramira zikaronka utwaratsi turemvye zishobora kuza zirarya.

Kwigisha abanyeshuri ufatiye ku bicapo wabacapiye birabafasha gutahura gusumba, kubera baca baguma basoma ivyo mubamwe aramanitse ku mpome igihe cose iyo binjiye ni vyo bahita bakubitizako amaso.

Abaroorokeza ukarabira ku bandi naratembereye ahantu hari hano sanga amazu yaho barayakorera isuku baranateye nuduti twiza duteye igomwe dutanga agatutu n'ibitungwa vyaho birahahurumbira kujakuharisha.

Abana biga mu mashuri matoya baba bakubagana, ababigisha babo barabakurikirana kugira ntihagiri ibikoresho bimwe bimwe bonona vyo kw'ishuri, bamwe baba bambaye umwambaro w'ishuri, abandi nabo bakaza ata mwambaro bambaye.

Izi nyubakwa ni nziza kandi zagutse barazikorera isuku harimwo n' ibiti bitandukanye igiti citwa umuvumuvu nico cigaragaza gusumba ibindi aho hantu.

Iki kibanza nico bakoresha kugira ngo bashobore gutegura ifungurwa z'abanyeshuri biga babayo bakoresha inkwi ndetse bagakorera mu bisafuriya bininiya cane.

Ibiro by'uuserukira umupira w'amaguru mu burundi yarashyizeho ibikumbe vy'izahabu vyerekana abakinyi biwe ko bashira ko umwete cane mu gukina kandi ko bama batahana intsinzi igihe cose.

Iri shure riri ngaha riratunze cane abanyeshure bahiga bariha amahera menshi kandi babazana n'a amabisi abandi n' imodoka zabo.

Umuvyeyi wanje yaratembereye ariko ararondera ishure ryiza yoshobora kwigishako mutoyi wanje yaciye abona ahantu heza cane hakarorero kandi hagutse bambara n'umwambaro mwiza niho agomba kujana uwo mwana.

Igivumuvumu ni giti gikomeye cane, kandi kivamwo ibintu vyinshi bitandukanye ibishishwa vyaco aba kera barashobora kubikuramwo impuzu zo kwambara n'ibindi bitandukanye.

Abanyeshure iyo biga basubirayo, bamwe barataha muhira gufungura, abandi nabo bagasigara kumashure bakaraba aho bicara bakaba batera inkuru kugira ngo bashobore kurindira abandi nabo baze.

Ibendera y'igihugu cacu iguma ihungabana hejuru ariko mu gihe ibikorwa babishoje barashoboye kuyimanura hama bwaca mu gitondo bakayiduza.

Ahantu nta wutohamenya hari ibiti vyinshi vy'ubwoko butandukanye inyuma hariho n'amazu ugiyeyo uhanirayo n'abandi baje kugira ngo babe barasama akayaga.

Ishure ryitiriwe umweranda Pawuro ryigamwo abana b'abahungu bonyene kandi bafise indero, basohoka bafise ubwenge budasanzwe bakagenda no kwiga mu bindi bihugu vyo hanze.

Kwiga gukoresha imashini ishona, ni vyiza cane kubera n'umw, uga utigera uhera. Abenshi barakunda gusonesha impuzu kandi bakambara bakaberwa.

Ishure ryisumbuye rya Kinindo ryakira abana benshi kubera ni rininiya bamwe barararayo abandi bagataha bafise indero idasanzwe batahana n' amanota menshi cane abavyeyi benshi baripfuza kwandikishayo abana babo.

Amazu ya kera usanga adasa neza, amwe amaze gusaza ugasanga isima yarabomaguritse impome nazo zaracafuye. Rero nukuza barayasubiramwo kugirango ashobore kugira isuku rikwiriye.

Ababana baringaha babirukaniye amahera yishure ariko baca batinya gutaha kubera bayakoresheje ivyabo bakanka kuja kwiyereka abavyeyi babo ayo niyo makosa akunda kuba mubanyeshure.

Iri shure ryo mubuterere ,ricari rishasha, rifise abanyeshure batari bakeyi, Kandi barafise n’umunyezamu aharara ,kugirango ashobore gucunga ibintu ntibavyibe.

Ugiye kuraba aho bamanika amatangazo n'ibindi bintu vyerekeye abanyeshuri amanota yabo, usanga hari vyinshi cane, uritonda ugasoma, ariko ugataha utanabonye ico washaka.

Abantu bamwe bamwe mu gisagara ca Bujumbura, baracafise yamazu ya kera usanga ari magugfiya ashushe cane, baratera ibiti inyuma yayo kugira ngo bashobre kwumva akaya.

Abantu benshi barakunda kugenderez' ibihe tugezemwo barabiye kubicu bihari bakamenya k' arigihe c imvura canke c' uruzuba bakaca bagenda guter' imbuto zabo.

Abana bensh' iyo bavuye kwi' shuri bararuhuka gatoyi, hama bagasubirayo kugirango bafashanye na bagenzi babo ivyigwa baba bize bagakora n' ivyo baba babahaye.

Abanyeshure bigira hano baragiye mu buruhuko, abenshi bariko bafasha abavyeyi babo, abandi nabo baragiye gutembera ahatandukanye kugirango baze bagruke bamaze kuruhurira umutwe neza.

Turabe uko twokubaka dukureho amazu magufiya kubera atera ubushuhe dushireho izigezweho, dutere n'ibiti inyuma yazo kugirango dushobore kumva akayaga keza.

Ishure ryitiriwe Umweranda Tereza ryigamwo abana b'abakobwa gusa. Bahejeje ibibazo rero baciye batangura gukora isuku intebe barazihagarika kugirango bashobore kuhakoropa bahasige hasa neza.

Umuyobozi w'aya mashure yazindutse atembera, araba uko bariko barigisha, abonye abatabifisemwo ubumenyi bukwiriye, agaca abakura mu kazi akahashira abandi, kugira ngo bashobore kuramura abana b'incabwenge.

Ibiti bininiya nk'ibi inyoni zirakunda kuja kwarikayo n'ibindi bikoko biguruka bitandukanye rero birakwiye yuko umuntu yoza arakigabanya ayo mashami kugirango ntihaze harajayo ibintu vyinshi.

Iy'amasaha ya kazi yageze, bose usanga ata n'umwe ari hanze, hari agacerere kadasanzwe, kubera baba binjyebagiye mu mirimo yabo bahawe.

Intsinga zitwara umuyagankuba kenshi barakunda kuzishira hagati mu mazu, ugasanga barashinzeyo ibiti ariko ivyonye sivyo kubera birashobora guhitana abantu benshi igihe habaye isanganya ry'amatara.

Misaguhshi iri ngaha mwene yo yagiye kwihagarika yase kwijana kugira ngo ntihavee yononekara, ariko harashobora kuza abagizi ba nabi bakiba ibintu vyose birimo.

Ishuri rikuru ryitiriwe umweranda poul ryakira abana baba hungu gusa kandi bakabaha indero nziza bamwe bakabigisha ivyo kwihebera imana ariko abatabishaka nabo bagakwirikirana izindi nyigisho.

Abanyeshure iyo bageze mu bibazo, bashirako umwete cane mu kwiga, basubiramwo ivyo bize, ugasanga no kuryama ntibaryamye, kandi n'abavyeyi babo bakabafasha kugirango baze batahane amanota meza cane.

Mu mashure y'indaro baba bafise ibintu bashobra gutekeramwo binini binini cane kandi bagatekesha inkwi kubera baba bagomba kugaburira abana benshi.

Abajejwe ivy'indero barakwiye kuza baratemberera amashuri menshi bakaraba ukwasa ,kubera usanga yarabomaguritse ashaje, n'ibibaho vyaho bitagifata neza ingwa.

Ku mashure atandukanye, baratera ibiti bizana akayaga kugira ngo abanyeshure bagubwe neza; N'ibendera y'igihugu cacu c'Uburundi ntiyigera ihara guhungabana hejuru.

Aba bigeme batatu tubona ngaha bari babarungitse kwishuri hama baca muvyabo baca baraceregwa none babirukanye bakaba batinye kugenda murugo barindiriye abandi ngo batahe bace bagira rimwe.

Amabendera atandukanye niyo arangwa hano hantu aguma ahungabana musi ya bino biti bire bire vyiza harimwo n' iyigihugu c' Uburundi ciza iyo ugiye gusaba ijambo uca ubona ibihugu bihakorera.

Abanyeshuri iyo batashe ntibasiga bafuse ivyo baba baherejeko kwiga babisiga ku kibaho uwinjiye wese canke abariko baratembera bakabibona bukeye bagarutse kwiga ni ho babikuraho.

Ubumenyi bwararwiriye mubantu hariho abakina imikino yo kuguruka hejuru, kandi ugasanga bafise umwambaro ubaranga, n'abandi bakina ivyo hasi.

Amashengero menshi usanga yubatse ugutandukanye, Kandi aba ari mukibanza kininiya cane bagashiraho n’udushurwe bashobora kwifashisha iyo bariko bakorera Imana

Abakozi bakoresha imashine, bicaye ngaha kukazi barindiriye kugira barabe uwobazanira impuzu bashona, bamwe bariko basamarira muma telefone abandi nabo batekereje.

Aha hantu barakwiye kuhitaho bakahasubiramwo neza ,kubera iyo imiduga ihahagaze usanga yamaze kugenda ko inkungugu nyinshi, uwuvuyeho agaca ataha asa nabi, kandi yari yaje yayogeje.

Iki kibuga kiragutse abinonora ni ho bakunda kuza kwinonorera hama ndabona hari n'imodoka irikirasohoka bisugurikeko ari yo bavuye inyuma yaho hari amazu atari makeyi y'abanyagihugu.

Abantu benshi mu kugara usanga bugaza igufuri, ariko sivyiza, kubera iyo umusuma aje iyo onye ayikurako ningoga rero nibabe bashirako ibitashi kuwira vyugare neza.

Amashengero menshi aba yagutse kubera abaja kuhasengera baba ari benshi, Usanga kenshi barwanya inkukura mugutera ibiti kandi bagafasha naba barwaye nabo bagakira.

Abantu benshi iyo bubatse amashure cange ibindi barakunda gushirako ikirango cerekana aho hantu uko hitwa n'uwuwiyeyo akaca ahamenya asome ivyanditseko.

Abanyeshuri bariko bigira ngaha baratandukanye harimwo bazungu n'abirabura, kandi bose banincabwenge mumwigisha, ariko ar abigisha azana ibintu kugira ngo ashobore kubibabaza uko vyitwa.

Keza ni umunyeshure yakunda gucererwa cane kw'ishure yava muhira abonye ibendera y'igihugu cacu yamaze gushika hejuru abigisha barabimuhanira bakamwirukana n'ivyirwa ntiyabitora neza.

Ishure riragutse kandi ni ryiza cane rigizwe n'ibirasi vyinshi abana bamwe bari mw'ishure abandi bari hanze barashizeho n'ingazi badugirako aho hejuru.

Irishuri ryari rifise ibiribahu bitatu abanyeshuri bashobora kwigera ko, ariko ryarashaje rikwiye ko borisubiramwo rigasa neza rikaza kwigamwo abanyeshuri beshe.

Iri shuri ryakira abana batari bake, Kandi ryubatse n’ahantu hegereye ibarabara, abanyeshuri bahiga , bafata imodoka, ntivyirigwa birabagora bagenda Kure.

Abarezi baritaho abanyeshure bariko bararera ariko benshi haraho usanga bariko barakwirikirana neza umwigisha wabo abandi nabo ugasanga bariko batera inkuru Canke basinziriye.

Iri barabara riragutse kandi ryegereye ahari amashure. Abana biraborohera gufata imodoka zibatahana, kandi abenshi baragenda no kuhadandariza ibintu bigasohoka neza.

Iri shure ni rininiya, ririmwo intebe nyinshi , iki gihe rero abanyeshure siho bari, bagiye muburuhuko nibasubira kugaruka tuzoza kuraba uko biga.

Iri shuri tubona ko ata bana barimwo, ariko turabona ivyo banditse, rero tumaze kwinjira indani turabona ivyo banditse, ubu nuko turi inyuma yaryo.

Abanyeshure baratashe bamwe bafise amasakoshi mumugongo abandi nabo bayashize hasi bariko baranywa amazi biboneka ko bari bavuye mucirwa co kwinonora imitsi .

Iyo uravye ikirere kirashobora kukumenyesha igihe tugezemwo ko ari ic'imvura canke ic'ici kubera ibicu bica bitangura guhindura amabara ukabonamwo n'ibisa n'ubururu hamwe n'ivyera.

Nariko ndatembera, hari ahantu nashitse mbona hari ikibuga kininiya, nca ndicara ndaruhuka musi y'igiti kiri hano cari kw'iryo barabara, numvise nguwe neza nanje nca nigira inama yuko nzotera ibiti iruhande y'inzu zanje, vyo kuruhukiramwo.

Erishurii ni ryiza cane, kandi iiniya riramura abanyeshuri benshi b'incabwenge bamwe baba bararayo abandi bakiga bataha baba basa neza bavyibushe, kubera babagaburira neza.

A hantu harateye i kumwe, naho kuja guteramira barateye uduti dutandukanye bimwe binini binini n'ibindi bitoyi bizana akayaga, kandi birwanya inkukura.

Abanyeshure iyo bageze mu gihe c'ibibazo barerekana na bagenzi babo bigatuma umwigisha agenda hanze akaza ararabira mw'idirishya ivyo bariko barakora hagize uwo afashe akamuhana ivy'akarorero.

Amashuri ariko arubakwa ubu unye bakunda kuyagerekeranya ka gatatu kugirango ashobore kwakira abanyeshuri benshi bamwe bigahasi abandi hejuru.

Iri shuri riragutse cane ,kandi ni rininiya risa neza ivyuma vyaho bisize irangi ryiza, kandi barashizeho n'agatebe hanze kugira ngo abavyeyi baje kuraba abana babo baronke aho baruhukira cangwe n'abanyeshuri nabo bahakoreshe.

Aya mazu yubatse ngaha nimaniniya kandi aragutse cane rero ugiye kuyabamwo usanga bakwishuza amahera menshi ku kwezi kubera arazimvye.

Abanyeshure biga mu mwaka wa gatatu w'intango uno munsi bari bafise ikibazo c'ikirundi babahaye bacagagure amajambo bongere bayasome vyose babanje kubibandikira ku kibaho kandi abenshi baragitora cane.

Imodoka zunguruza abantu usanga barazisize irangi ryera niry'ubururu ziba zisa zigahagarara zirondera abo zitwara hama bakazibona bakamenya iyo ari yo.

Kubaka inzu ibwerekeranye ni ukubanza ukarondera abavyigiye neza, kubera hari igihe usanga wishize ahantu hatari heza hama, ikagiiramo ikabumoka.

Amashuri menshi ku bibaho barahagabura kugirango hashobore kuba hanini ho kwandikira kandi haba hariko amatariki uko bukeye niko bama bazihindura vyaba bifise umunyeshuri abijejwe.

Uno munsi hazindutse hari ikirere ciza n'abana bagiye ku mashuri bagiye hameze neza nta mvura yigeze irwa kandi nta n'izuba ryishi ryigeze ryaka.

Aya mashuri barayahevye nta bana bakihigira kubera batanga ubumenyi bukeyi abana bataha ataco bafise mu mitwe yabo, n'ibibazo vya reta vyarabananira cane.

Igihugu cacu c'Uburundi gifise isuku ridasanzwe. Bama imbere y'amazu, barashiraho amashugwe, inyuma ugasanga hari ibiti biteye akayaga ndetse hakaba n'aho imodoka zishobora guhagarara, hadashika izuba.

Rino shuri rikwiye gisubirwamwo neza kubera rirashaje, ibibaho bigirako navyo nyene iyo bariko baravyandikako ntibifata ingwa, ndetse n'amadirisha yaho n'imyango nayo nyene isa nabi.

Inzu nyinshi zubatswe mubuhinga bwa none , zigerekeranije, usanga mumbavu barashizeho ahantu hihariye, abantu baza baradugana, bagiye hejuru.

Amashuri afise ikibuga cagutse cane ibendera yu Burundi iguma ihungabana hejuru kandi hari n'akayaga keza kubera bateye ibiti inyuma yiryo shuri.

Irishuri ririmwo abanyeshuri benshi cane bamwe usanga bariko barakurikirana ibovyirwa neza abandi na bo ugasanga bariko barasamara, ndetse n'abasinzira ntirishobora kuramura abaciye ubwenge cane.

Abo bantu baba ngaha hantu, barubatse inzu zabo neza, barashizeho iruhande ibiti bitandukanye , harimwo ibigazi n'ibindi vyubundi bwoko, iy' izuba ryatse bakaronka aho bugama.

Abanshi mukubaka amazy agerekeranije, barashiraho utwuma dukingira abana iyo bariko barakina kugirango ntibashobore gukoraka.

Hari ikigo ciza kininiya kandi giteye igomwe gifise isuku ridasanzwe abahaba bose baracitaho barateye n’udushurwe imbere yamazu kandi barashizeho nibiti bizoza bibaha akayaga

Abanyeshure bamwebamwe iyo bacerwe kw'ishuri, batangura kwinyegeza. Bamwe bakinyegeza ahegereye ishuri, abandi bagatangura kwinyegeza kure kugira ngo barabe ukuntu bokwinjira batabanje kubashira mu bihano.

Amashuri meze cane y'abisumbuye hariyo ibirasi bibiri hari yo n'igiti ciza cane kizana akayaga ibendera y'igihugu cacu c'ibirundi iguma ihungabana hejuru hariyo ni utundi dushurwe dusharije pembene ni zose zaho hantu.

Iyi nyubako yubatse neza cane, igeretse gatatu kandi ni nini ya, yakira abantu benshi, barashizeho n'ikibuga aha abantu bashobora kuza barateramira bariko barakora utumanza dutoto dutandukanye.

Ibarabara risize cane risa neza nabaho bararisukura baranashirako ibintu biranga ico bakora ndetse namazu yaho barateye ibiti biza birabazanira akayaga kugira ngo imvura ishobore kurwa neza

Izi nyubako ni nyinshi, zubatse ugutandukanye , zisakajijwe n'amabati y'amabara atandukanye ,kandi ziri musi y'umusozi, n'ahantu heza cane, aho bashobora no kuza barumva akayaga kaho.

Ibarabaragiza cane, kandi ryagutse mbumvavu yaho hariho amazu, kandi bakorerayo ibintu bitandukanyi ndabona barateye n'ibiti bikurabija hejuru ni ukuri harateye igomwe kuraba.

Umurezi aramurira igihugu agasohora abana b'incabwenge kandi b'abakerebutsi bitonda, bafise ico bazovamwo muri kazoza.

Igihe kimwe nariko ndatembera kw'ishure riri hano. Nasanze abana bamwe bari hanze, abandi bari mw'ishuri. Mu mbavu yaho hari ibarabara ryiza bafise n'ivyo bariko barahadandariza, nabonye hari intebe nziza.

Iyo ukunda gutembera cane ugenda ubona ahantu hatandukanye hubatswe muburyo butandukanye, ukabona ahantu abana bakunda gukinira hadasa nahandi hantu wahora ukunda kubona.

Hari umuryango warutunze impene yakunda kurisha munsi y’igiti, hari utwatsi turemvye kubera atazuba ryigera rihashika.

Mu gihe c'uburuhuko amashure menshi aba yugaye, uhasanga hari intebe gusa, ukahasanga ububati, ukasanga n'ibipapuro bamanika biriko amashusho abana baza barigirako.

Inzu yari nziza cane ariko ndayigaye kimwe nuko batashizeho pembeni ibiti bitera akayaga kandi ni naho n’ imvura ica irwa neza

Umwigisha yigisha neza cane. Ashirako umwete mwinshi, abana baramukunda cyane kandi baramukurikirana. Aramura abanyeshuri baciye ubwenge, ejo bazovamwo abo ikimaze.

Murikudatembera mbona urugo rwiza inzu zaho zubakishijwe amabatatukura ja mbona hari n'isengero hafi yaho cantangura kuhipfuza kuhaba.

Ishuri ryiza rigeretse gatatu ryagutse n'abanyeshuri baho baraberwa cane bafise umwambaro ishati yera n'ijipo y'ubururu abavyeyi barahihutira cane kuhandikisha abana baho waw.

Twijukire kubaka amazu meza kandi tumenye yuko uruzuba rwabaye ryinshi dutere nibiti aho tuza turugama akayaga

Mukuru w'intara ya Gitega aho akorera hama hahagaze imodoka zu bwoko butandukanye zije gusaba ijambo kandi n'ibendera yacu y'igihugu cu Burundi nayonyene yama iriko irahungabana hejuru.

Abanyeshuri bakinugihe n’intumva abavyeyi babo babarongeka kw'ishuri hakirikare bakaca baca gutembera bakaja kw'ishuri bacerewe umwigisha wabo akabanza kubicarika hanze abandi ivyirwa babirembeje.

Umutumba wacu wubatswe neza ibendera y'igihugu cacu iguma hungabana hejuru utatswe n'ibiti bitandukanye imibumuvumu imikaratusi hamwe n'ibiti vy'amasederi.

Iri shure ryisumbuye ry'i Bujumbura ryitiriwe Mpwemu yera, ni ryiza cane kandi ririgisha cane, n'abavyeyi baragendayo kuharaba kugira ngo bashobore kwandikishayo abana babo.

Nguma mbona amashuri meza ateye igomwe, yo kwihutira kuraba, kandi barashizeho n'uduti dutera akayaga, kugira ngo abanyeshuri baho bashobore kwiga baguwe neza.

Umuzamu acunga rino shuri, araryitayeho cane, ntaguma yicaye ku ntebe, arava hasi akagenda akaraba hirya no hino, yuko hose hameze neza. Kandi akazi kiwe, igihe cose kama kameze neza.

Nagendeye mu mugenzi wanje nsanga ah aba nia ahantu hateyirwomwe cane afise umurima w'igikoni yawuteyemwo ibiti vy'amavoka n'ibiti vy'amapapaye n'ibigori n'ibindi bintu bitandukanye, kandi afise n'amashurwe meza cane ateyigomwe kuraba.

Inyubakwa y' ishure yisumbuye mu Nyakabiga iragutse cane yubatse mu buryo bugezweho igeretse gatatu kandi iramura abanyeshure baciye ubwenge cane bo kwipfuzwa.

Abanyeshuri bahagaze ngaho onye bari mu mwambaro w'ishuri baraberewe cane ariko bariko barasamara mu gihe hariho abandi mari muma shuri kandi barembeje ivyirwa.

Iyi nzu isa neza cane yubatse ahantu heza hakirurutse irageretswe incura zitatu inyuma yaho hari utwatsi twiza duteye igomwe.

Mw'i Rohero hasa neza cane hubatswe m'ubuhinga bugezeweho, uriko uratambuka hasi uhabona utubuye ugenda urahonyangako, kandi hari n'ibendera y'Uburundi n'ayandi mabendera y'ibindi bihugu, kubera vyinshi bitandukanye.

Inzu nziza zizitijwe nurugo rw'amabuye hariho nibiti iruhande yabo hariho isengero nibarabara ridasa neza, mumbavu ndabonaho hari iyindi nzu ndende.

Iri shure nirininiya cane turavye intebe zihari ryakira abanyeshure batari bakeya ariko bagiye m'uburuhuko.

Hungagara risuku ridasanzwe mu mazu yaho, ndetse no hanze iyo ugiyeyo ubona ibendera y'igihugu cacu iguma igihungabana hejuru baranateye ibiti bishobora kubaha akayaga.

Abanyeshure biga hano hantu barakora amakosa cane bamwe baba bari mu mashure abandi nabo baba bari hanze bariko barasamara nico gituma usanga riramura abana badaciye ubwenge.

Umwarimu kazi mwiza cane yambaye neza akunda abanyeshure biwe kandi nabo bakamukunda abatwara buke buke kandi arabigisha bakamenya neza.

Inzu zaga ziragoye kubamwo usanga ibintu vyose biri hamwe amamatera, amakaye, impuzu zokwambara ugasanga ibintu vyose bipanze uruhande rumwe.

Irishuri ni ryiza, kandi riragutse ryubatse n'ahantu heza rifise isuku ryinshi barateye n'uduti iruhande yaryo kugira ngo rishobore gutanga akayaga ku banyeshuri bige baguwe neza.

Abanyeshure biga kwa rino shure ryisumbuye, barindira yuko abavyeyi babo baza kubatora, kubera benshi bataha n'imodoka zabo, abandi nabo ugasanga bategera izindi zishobora kubatahana.

Ubiravye neza, usanga rino shuri ryigiramwo abana bakeyi cane, kubera n'intebe zaho ziraharuye. Ariko basohora abana b'incabwenge.

Irishuri ry'ubujumbura ritiriwe umweranda pahulo risaneza, kandi baragitaho ku kintu c'isuku riramura abana bakundaimana, kandi binca bwenge cane.

Iyi nyubako tubona ngaha iri ahantu heza cane kandi hagutse, ifise ikibuga kininiya abantu boshobora gukoreramwo n'amanama canke abanyeshuri bagashobora n'ukuhakinira, harimwo n'ibiti bateyeyo bitanga akayaba.

Itariko icumi na zitatu nzero umwaka wa bibiri na mirongo ibiri na gatandatu abanyeshuri b'umwaka wa kabiri bariko biga icirwa c'ikirundi aho bariko biga imperekeranya no kurondera amajambo.

Irivuriro riri ngahahanye rifata abarwayi neza turabona nabandi babiri bariko baragendayo kandi abantu barahitaho kubera bakira abantu neza

Abanyeshuri bou mw'ishuri gisumbuye bo munyakabiga umwambaro wabo ishati rera ijikuna yo bikirabura gusanga bamwe bari mw'ishuri y'abandi na bo bariko bigira hanze.

Aha hantu ndabona umenga sindahamenye kubera ata kimenyetso na kimwe kiharanga kihari ariko ndashobora kuba nokwibaza ko hoba hari nko ku mashure canke ko hoba ari nko ku mavuriro.

Ibendera yacu y'igihugu c'Uburundi isa neza kandi iguma ihungabana hejuru. Haba ku mashuri canke ahandi hantu bakorera ibintu bitandukanye.

Iyi nyubako iboneka nkuko ryoba ryari ishuri ariko ririko rirasaza inyuma yaho ndabona hari iyindi nzu bubatse kandi hari n'uduti dutanga akayaga.

Nariko ndatembera mbona ahantu heza cane hateye igomwe guteramira bahateye ibiti vyiza bitanga akayaga nanje mbona uruzuba rusigaye ruhari ni rwinshi nca nigira inama yo gukora nkabo.

Abanyeshuri bagiye mu vyigwa vyo kwinonora imitsi mu mashure harangwa n'impuzu zabo ndetse n'amasagoshi batwaramwo ibikoresho vyabo bakayasanga ari ku ntebe.

Izi nyubakwa ziri ngaha zisa neza, ndabona n'inyuma yazo bariko barashiramwo iyindi nzu, kandi igeretse baranashizeho uduti dushobora gutanga akayaga kubera zegeranye cane.

Nariko ndatembera mbona inyubako y'amashuri nziza cane iteye igomwe, yubatse mu buhunga bwa none. Aho hantu hari isuku barahateye n'amashurwe ni aho kuhurumbira.

Hari hantu nigeze gutembera, nasanze inyubakwa ziri hano barateye igiti imbere yazo ciza cane gitanga umuyaga, abantu benshi baza barahicisha baza kuhahagarara, kugira ngo bashobore kuja mu gatutu.

Amashure menshi mukuyubaka bayubaka ahantu hagutse kugira ngo abanyeshure baronke aho bashobora gukinira kandi bakayashiramwo n'ibiti bashobora kwugamamwo.

Inyubakwa z'amashure zibiri, imwe shasha, n'iyindi ishaje, umwana w'umuhungu yaravuye kw' ishure ,harimwo n'ibiti vyiza bikuze,

Nariko ndagendagenda, mbona igiti kirekire kinininya, gifise amababi menshi. Nigiye imbere, hari ishengero rinininya, nifujije kihagera kugira ndarirabe.

Ku mutumba wacu ,twari turamutse dufise umunsi mukuru nko twari turamutse twakira uwurongoye igisata gitabara indembe, twari twatumiye n'abatimbo ,abavuzi b'ingoma, vyari biryoshe cane abantu twanezerewe.

Urabona ububiko bwibitabo vyishure nibindi bitandukanye busa nabi ntibabukorera isuku ngo batunganye ibintu ngo babishire kurutonde kubera usangayo hariho ababitseyo amakasiye yinzoga nibindi bintu vyimpuzu bitekeye

Aya mazu aringaha yubakishijwe n'amatafari n'amadirishya meza cane hasize iranga ritukura hose harugaye ariko hari umunyezamu acunga aya mazu ni we asigaye mwakinu kibanza.

Abantu biz' ivyikirere bariko barabah' izindi nyigisho kugirango bashobore gutahura cane, ikigihe babonayuk' ubushuhe bwabaye bwinshi, ndetse n'uruzuba rukaba gwarenze.

Umwigisha iyo, ariko arigisha aratanga umwanya w'ibibazo kugira ngo arabe ababitahuye abanyeshuri bakabaza ibibazo vy'inshi, kandi bitandukanye incabwenge ibaza cane.

Abakozi bajejwe ivyo kubaka amazu barko barapima aho bazoyshira bakoresheje imetero, umugozi, kandi barangwa n'umwambaro hamwe no mu mutwe inkofero.

Inyuga myinshi, ubu unye ihari abantu benshi ntibashoboye kwitahura naratembereye nsanga ahantu hari umuntu, ariko arakora ibintu sinabimenye, ariko naviriyemwo ndamubaza arambwira ngo uzogaruke ndabikubarire.

Uriko utegurira infungurwa abashitsi, urazitegurira neza ukambara impuzu zabigenewe ugakaraba n'isabuni ukagira isuku muri vyose ugategura n'ivyamwa kandi ukabironga n'amazi meza.

Uyu munsi hari haramutse hari inama yatumiwemwo abakozi ba Leta bo mu bisata bitandukanye , bari bayitavye ari benshi, kandi harimwo n' ibibazo vyinshi bariko barabaza.

Incabwenge y'umukobwa aravurwa hose kuvyekeye gukora amatara arabizi kandi arafasha nurundi rwaruka mu kubigisha kugira nabo bahakure ubumenyi.

Iyo abantu bariko bariga ibintu bitandukanye hakaba harimwo ivyo batariko baratahora neza cangwe ikindi kintu bashaka kubaza baraduza urutoki mu mwigisha wabo akabaha uburenganzira bwo kubaza.

Uno munsi abakozi bakora ku kibuga c'indege ca Bujumbura, bari bafise umunsi mukuru udasanzwe, rero batetse ibitandukanye, kubera batumiye abantu benshi. Ikirori kija kuba kimeze neza cane.

Abantu bari ngaha nibenshi kandi bose barize kukijanye no guteka n' abahungu n' abakobwa unomusi bagiye guteka ahantu bari bafise ikirori kidasanzwe.

Imashine zikoreshwa umuyaga nkuba mugushona nizo benshi basigaye bakoresha kubera nizo zitaruhisha umugongo. Ariko naho iyo amashanyarazi agiye uca usanga ata kazi gahari.

Abanyeshuri benshi ndetse n'abatiga barijukiye kuja kwiga ibintu vy'imyuga kubera babona ubuzi bwabuze mugihugu basigaye bakora ibikorwa vy'amaboko.

Uyu munyu afata amajwi n'amasanamu, akoresha ivyuma bikomeye cane kubera arashobora kuronka n'amakuru ari kure yose akaba ayafise.

Abo bantu bose baringaha bariko biga ikintu kimwe kandi ikigihe tugezemwo birasaba yuko umuntu yoza ariga imirimo y’amaboko kubera ubuzi ubuye bwaramaze kubura.

Abantu bize umwuga wo kubaza barateye imbere kubera babikuramwo amahera menshi abenshi baba bashaka ibitanda n’intebe nibindi bitandukanye bakaca baja kubibagurira

Abasilumu baritwararika igihe cabo cogusenga kubera iyo amasaha ageze usanga bagiye ahantu hihereye bakagenda kuvugana nimana yabo.

Aha hantu hateguye neza cane, barashizeho udutebe, ushaka kuja kuruhuka ushobora kuruhukirako Kandi hariyo n’ ibiti bikinga uruzuba , barateyeyo n’utundi dushurwe tw’ubwoko butandukanye.

Iki giti ahantu giteye mu ngo z'abantu usanga gisa neza. Bisaba yuko mugikorera isuku mukagica aya mababi yumye kandi n'utu dushurwe tuba tuhari natwo nyene umuntu akaguma atwitaho.

Kubashaka kwiga ibijanye nivy'amatara, hari umwigeme ahora afasha abantu akabigisha ,kandi bavayo babimenye, bakaronka n'ubuzi ahatandukanye.

Aba bana baranezewe n'ivyo bariko barasoma mur'ico gitabo ,kubera bariko bigira hamwe birabafasha gutahura neza, n'uwo ataco azi avaho yabimenye, kubera bashobora kumusigurira akavyumva.

Ibi vyuma bifata amajwi n'amasanamu birakomeye cane kandi ababikoresha baba baciye ubwenge kubera barashobora no kubona n'ibintu bitabegereye bakabifata.

Mu gisata c'ubuvuzi abakozi baho bose bategerezwa kuba bambaye umwambaro w'akazi mu gihe hariho abatonze batawambaye barahanwa n'amategeko abagenga.

Iri shure ry'igisha abanyeshure batandukanye, cane cane abiga ivyo gushona icarahani, usanga abigeme ari bo benshi gusumba abahungu.

Inyubakwa bariko barubaka ngaha inzoba nziza cane nimara kuzura turabona yuko nabariko barayikurikirana babifisemwo uburambe kandi iri ahantu heza ikibanza cayo nikininiya

Iyo mwiga murabana bakeyi niho muhakura ubumenyi kubera umurezi wanyu ashobora ku akwirikirana neza ababona mwese aha hanye hariga abirabure nabazungu kandi basohokana ubumenyi bwinshi

Iyinzu iriko irubakwa ngaha ni niniya ariko izokuzura ningoga kubera ifise abakozi benshi kandi bashiramwo umwete nkuwuriko arabakwirikirana abaguma hafi kugirango barabe ntihagire abashobora gusamara

Inyubako ni nziza cane iragutse ifise ibisata bitandukanye bihakorera abenshi baza baragenda kubitura kandi bakavayo babatunganirije neza ntanumwe yidoga

Abanyagihugu bimakamba bariko barabashirira iterambere iwabo babubakiye amavuriro namazi kandi uwubikurikiranya neza numunyamahanga twizere yuko bizosa neza cane

Umuyobozi arongoye bino bitaro ariko agirisha inama abo bakozi biwe kugirango bashobore kuja gukorera ahandi baje gufasha abarwayi bariyo kubera babuze abaganga

Butembereye ahantu bakorera ibintu vyinshi umwe bose bubarangwa n'umwambaro bambaye ugashobora kubabaza ivyo wifuza vyose, kandi barakwishura neza.

Abahungu babiri baje kwimenyereza ivyo gukoresha imashini, umwigisha wabo ariko arabakurikirana neza, harimwo bimwebimwe aza araberekera kuri terefoni kugirango bashobore kubitahura neza kandi bazohakura ubumenyi budasanzwe.

ibyo gucapa no gusiga amarangi usanga aheshi ari bakeyi ariko numwuga utasanzwe ukwiye guhurumbirwa na benshi kubera ibyo bintu birabikoresha cyane ahatandukanye

iyo wize guteka ntabwo ubura akazi wokora kubera abenshi barabarondera kugira babahe ubuzi ndetse no mu bindi bihugu ugasanga baragiyeyo gukorerayo

Abakanishi n'abantu ba mbere baronka amahera menshi ,kubera imodoka nyinshi zirakunda gupfa bagaca bazikora, rero duhimirize abana bacu n'abandi kugira bashobore kuja kuziga.

Umupira w'amaboko usigaye ukundwa n'abantu benshi, abahungu n'abakobwa kandi baragira amahigwe yo kugenda gukinira mu bindi bihugu bagatahana ubushimwe butandukanye.

Abanyeshuri bariko bigira ngaha baronka ubumenyi budasanzwe kandi barakuze, n'abahungu n'abakobwa. Uyu muzungu ariko arabakurikirana abaha ubumenyi budasanzwe bumwe buzobashikana kure.

Iyurik'uratembera ubona abantu benshi bariko bariga ibitandukanye, benshi usanga bariko biga imirimo y'intoke ugategereza ko hari uwo gusigurira ivyara vyo ukamubura.

Aba banyeshure bariko biga ivyerekeye ivy'amatara ,kandi bashize ko umwete bambaye n'umwambaro usa barigisha n'abandi kugira ngo bashobore gukurayo ubumenyi.

Nariko ndatembera ncaca k'umwana w'umusore ariko aracapa birantangaza, nari mfise ifoto y'umwana wanje, naciye ndayimuha kugirango ayisubiremwo, yayikoze neza cane.

Abaganga na bo kubahwa turavye akazi bakora karahambaye baravura bagasubiza ubuzima umuntu kandi bakabanza gupima umuti neza kugira barabe ko bamuhaye uwukwiriye.

Ivuriro ryitiriwe umwami Karede ryo mu Kamenge riritaho abarwayi, rifise abaganga benshi kandi b'inzobere, uwugiyeyo wese ataha bamufashe neza kandi yakize.

Amamashini nyabwonko igihe abaye makeyi mu banyeshure birabatuma baruha kubera bamwe baca biga bahagaze abandi bicaye ugasanga bose ntibashobora kubibona neza canke ngo babitegere uko biri.

Abagangani bo bantu ba mbere bakora akazi bakitayeho barwana no gusubiza ubuzima umurwayi bakamwitaho gushika hakira bagataha mu rugo ameze neza.

Umwuga wo kubaza uhurumbirwa n'a benshi kubera jarimwo amahera ,abantu bakino gihe ntabuzi baronka bwivyo bize, niyo mpamvu basigaye bagenda mubuzi bw'amaboko.

Abafundi bari batanguye kwubaka uruzitiro, inyuma yaho hari ibiti birebire vyiza cane vy'imikaratusi n'ibindi vy'ubundi bwoko, bari bafise n'umukoresha wabo, yarabaraba cane.

Nagiye gukoresha imodoka yanje yapfuye, nsanga hari abakozi benshi, bitaho akazi, kandi barangwa n'umwambaro w'akazi; ntawogenda kubaraba ngo abayoberwe kubera bama bisa igihe cose.

Iye imyuga tubona gaha bariko barakora yagenewe abahungu bonyene, ariko, ubu umye kigihe tugezemwo ni uguhimiriza n'abigeme na bo bakiga imyuga y'abahungu, kubera nta buzi busigaye buhari umwe wese akoresha amaboko yiwe.

Imodoka yapfuye, abariko barayikora barangwa n'umwambaro w'akazi; iruhande hariho amapine ashaje, bamaze kureka gukoresha; hariho n'inyubako yubakishijwe amatafari meza cane.

BAYAGA ni umunyeshure akunda gusamara cane abandi bana nabo bashizeko umwete wo kwiga kandi bazovamwo ikintu gikomeye cane muri kazoza.

Abanyeshure bariko biga ivy'imyuga, baravanze abahungu n'abakobwa, kandi bose barangwa n'umwambaro usa, umwigisha wabo ariko arabamenyereza arabitayeho cane kandi bahakura ubumenyi budasanzwe.

Mw'ishure ry'abakuze ririko ryigiramwo ab'urukoba rutandukanye abazungu n'abirabure, kandi hasivye benshi kubera ivura yazindutse iragwa ari nyinshi.

Abanyeshure benshii barijukiye kwiga amashure y'imyuga Kandi ni vyiza cane kubera muri kazoza bashobora gukora ibikorwa vy'amaboko ,nohimiriza abavyeyi benshi ko bojana abana babo.

Abari mu nama bariko bayikorera mu kibanza ciza cane bari bayitavye ari benshi harimwo abana n' abakuze kandi harimwo n' abariko bafata amasanamu.

Iri shuri ryigisane neza cane, kandi rubatswe ku buhinga bugezweho ritanga akayaga, kandi n'abana bahiga bavayo bafise ubwenge budasanzwe.

Gutera ibiterwa kijambere bituma umwimbu ugwira cane kandi n'abayobozi babijejwe bakaguma babakwirikirana babereka uko boshobora kurima.

Iyo hageze icigwa co gukoresha imashini nyabwonko, abanyeshuri baranezerwa cane, kubera benshi usanga batariko barakurikirana umwigisha wabo, ariko bagiye mu vyabo.

Iki ni ikibanza abanyeshure bimirije guheza amashure baza kugiriramwo imyimenyerezo' n'ugupima ingwara zitandukanye n'ukuvura kugira ngo nibamara kurangiza bazoce bakora akazi biborohera.

Abaganga baritaho akazi kabo neza abarwayi bagiyeyo nta n'umwe atahe, ariko aridoga barabakorera ibipimo neza bakabahereza n'inyishu zimeze neza, kandi barabiritaho cane ukubavura.

Abafundi bose batandukanye, bakwiye kurabira k'uyu, yambaye umwambaro w'akazi, ndetse no mu mutwe hiwe yahakingiye neza kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe gishobora kumukorokerako ngo kimukomeretse.

Abavuzi b'ibitungwa batari bakeyi, baribaramutse batembereye umutumba wacu, kugira ngo barabe ibitungwa vyacu ukuntu tubifata, ariko baciye basanga mu rugo rumwe, harimwo inka yarwaye.

Uwo munyeshure wo mu mashure yisumbuye afise umwete udasanzwe. Igihe cose iyo ashitse muhira, araruhuka gatoyi hama akaca asubirayo kugirango abe arasubiramwo ivyigwa baba babigishije.

Abafundi bakora ivy'amatara barikingira cane mu mutwe bakambara n'amasarubete kugirangi ntibaje gusha kandi ugasanga bavyitayeho gusumba imirimo aba ari myinshi mu gihugu cose.

Abanyeshure b'incabwenge, baritanga cane, ntibaraba ubwinshi bwabo, n'igihe bamwe basivye, baritaho kwiga, kandi n'umwigisha wabo akabitaho cane.

Abanyeshure bariko bariga kubaza, bamwe bariko barasiga irangi, harimwo abakobwa n'abahungu, igihugu cacu c'u Burundi gisigaye cigisha imyuga carateye imbere cane.

Abanyeshure baciye ubwenge cane, higa abo urukoba rutandukanye, abazungu n'abirabure. Ikindi bahora bagenda no kwigira mu bihugu vyo hanze, bagakurayo ubumenyi budasanzwe.

Uko imyaka igenda irahera isi ingene iratera imbere, tugenda turabona ivyuma bitandukanye bakoresha tutazi bihurumbirwa na benshi, bakagenda kuhashakishiriza ubumenyi.

Ubuhinga bwa none abigisha benshi nibwo usanga bariko barigishamwo birafasha abanyeshuri mukutaruha cane mumutwe bikabatuma bataguma bandika mumpapuro

Umukuru w'igisagara ca bujumbura yari yaramutse atumako inama yitabwe n'abantu benshi, abakuru n'abatoyi kubera bari bayifuza banabajije n'ibibazo vyinshi.

Amasaha yo gufungura iyageze abakozi benshi ubona batora ibikoresho vyabo bagataha kugira ngo baje kwivuna umusase abandi na bo bakaba barasamarira ngaho mwene bakorera.

Ubunyishuri wize kupfura baraza kwa muganga kugira ngo babe barimenyereza gupima ingwara zimwe zimpwe kugira ni baheza amashuri yabo baze bakore ubuzi bimwe bimwe babize.

Abana bahegeje igisata c'ubuvuzi bagiye kwa muganga kugira ngo babe barimenyereza gupima ingwara zitandukanye. Nibamara amashuri yabo, bazobe bamaze kubimenye neza.

abigisha barashyirako umwete mu kwigisha abana babo bakabigishiriza kumbukangurukana bumenyi kubera ubu umwe arivyo bigezweho bikabarinda kuguma bandika mu makaye

Abanyeshuri baje kwiga imyuga itandukanye barangwa n' umwambaro usa neza cane kandi baravyitaho ndetse n' abayobozi babo bakabakurikirana.

aba bana bariko biga mubuhinga bwa none buteye imbere kandi baravyitaho cane turavye hatonze benshi harimwo abinkoba zitandukanye harimwo abazungu nabirabure abana nabakuze

Nariko ntembera mu gisagara ca Bujumbura, nabonye inzu nziza cane yubatse mu buhinga bugezweho, igeretse incuro zine, ifise ibiyo vyiza birenze, womengo ni nk'amazi ya Tanganyika.

Iyo abana bariko bariga gucapa, bakoresha amakaramu y'ibiti, kandi imbere yabo barabashirirako ibicapo baza barasubiramwo.

Aho amatara ava haba hari utwuma dutandukanye tugoye gutahura, uwuhakora aba afise ubumenyi bwinshi, aba yambaye umwambaro igihe cose umukingira.

Ubuzi mw'ino myaka bwarabuze cane n'abize basigaye bakora imirimo y'amaboko. Nanje nabonye y'uko umwana wanje nomuzana kugira ngo ashobore kwiga gukora umwuga.

Abigeme bo mwakino gihe nabo barajijutse basigaye bakunda kwiga amashuri y'imyuga, ho biga nko gukora ivyuma, ho biga nko gukora amamodoka n'ibindi.